Ishamba ririmwo ubisitane bw'ivyatsi harimwo n' ibitegwa, ikaba ihagatiwe n' inyubako zitandukanye harimwo inyubako z'igorofa harimwo n' izindi nyubako zisakawe n' amabati atukura.

Ahantu hateye amashurwe atandukanye, harimwo amashurwe y'umuhondo, hakabamwo amashurwe y'icatsi. Igiti kirekire cane, ku ruhande hakaba hariho ahantu hapanze utubuye twirabura n'utwera.

Igitungwa citwa imbata gifise amabara atandukanye harimwo ibara ryera n'iryirabura, kikaba gifise mu maso hatukura n'umunwa utukura, iyo mbata ikaba iri mu vyondo vyinshi.

Umusozi muremure cane uriko ibiterwa bisa n'icatsi vyinshi hagati yuwo musozi hakaba harimwo inzira, hagati y’uwo musozi hakongera hagacamwo ikiyaga.

Ishamba rinini cane hasi hakaba hateye igiterwa ku ruhande hakaba hari ibiti birebire cane bifise amashami y'icatsi iryo shamba rikaboneka neza cane.

Igitegwa citwa indimu, kikaba ari igitegwa gifasha cane m'ubuzima bw'umuntu. Iyo ndimu ikaba ikiri ku giti cayo, igiti cayo gisa neza cane, kivomerwa buri gihe, kuko amashami yaco ntaruma.

Ishamba ryiza cane ririmwo ibiti birebire , amashami meza hagati hakaba harimwo akabarabara gacamwo Umuntu ku ruhande hakaba hariho n’ivyatsi vyumye.

Uruzi runini cane. Ku nkombe yurwo ruzi hakaba hari ubgato bgiza cane urwo ruzi rukaba ruherereye hagati yishamba rinini, ishamba ryuzuyemwo ibiti birebire cane .

Inka nziza cane zivyibushe cane zifis'amabara atandukanye, izo nka zikaba zifis'amahembe maremare kandi asongoye, izo nka bakaba bazita inyambo.

Umurima munini cane usa neza, ukaba urimwo ibiterwa bitandukanye, harimwo ibigori biriko birera, hakaba harimwo n'imyumbati, imyumbati ikaba itarera cane.

Ishamba ririmwo ibigazi vyinshi, ivyo bigazi bikagaragara nk'ibigazi bikomeye cane bikaboneka neza. Ku ruhande hakaba hari umurima uteyemwo ibigori.

Inka nyinshi cane kandi zifise amabara meza, zibonekako zororewe mubuhinga bwa kijambere .Izonka zikaba zariko zirarisha.

Ishamba rinini cane riri ku musozi, hakaba harimwo ibiti vyinshi bitandukanye, bire bire na bigufi, hakaba harimwo n’ivyatsi ku ruhande vyimeza.

Umurima uteyemwo ibigori, ibigori bikaba bigitangura kwera iruhande hakaba hari igiti kirekire cane n'inyuma hakaba hari imisozi miremire cane.

Umurima mutoyi uteyemwo utwatsi twinshi ikikujwe namashurwe afise ibara ryicatsi, hagati hakaba hari igiti c'indimu kigikura.

Ahantu hateye imyumbati, hakaba hariko n'amashami menshi. Ku ruhande hakaba hariko amabuye manini manini. Inyuma yaho, hakaba hariho igiti c'ikigazi kirekire cane.

Umugore y'irabura ariko aramwenyura yambaye igitenge n'igitambara k'umutwe c'ubururu, inyuma yiwe hakaba hari ivyamwa bitandukanye harimwo imicungwe n'inanasi.

Ibimanyu vyinshi vy'ibiti vy'inkwi, vyashituwe mu ngero zitandukanye, zimwe ni imigunzo y'ibiti izindi nazo ni ibimanyu vyasatuwe kugira ngo vyoroshe kwaka umuriro.

Ubusitani bw'ivyatsi bunini cane, mu bwo busitani hakaba harimwo ibitoki birebire bitarera neza, hakaba hari n'inzu zubatse neza zisakajwe amabati, kuruhande hakaba hari amamodoka arimwo ibara ry'ubururu.

Imvubu nini cane ziri ku nkombe y'amazi ziriko zota akazuba hejuru hakaba hariko utunyoni dutoyi cane izo imvubu zikaba zizwi nk'imvubu zifise ibiro vyishi cane.

Ishamba risa neza cane ririko ibiti vyinshi hasi hari ubwatsi butotahaye hejuru hakaba hari imisozi mire mire iriko ibiti vyinshi.

Umurima munini cane ukikujwe nutwatsi n'ibiti hagati muruwo murima hagacamwo ibarabara ,muri iryo barabara hakaba harimwo umutu ariko aratwara ipikipiki.

Umuntu yambaye ikoti y’ubururu ni inkofero y’ubururu akaba ariko arakorako ku nka, akaba ariko ayikorako mu buryo bwo kuyisuzuma, iyo nka ikaba yirabura, ikaba iri mu kiraro cayo.

Umugore ahetse umwana akaba ariko aravanga imiti akaba yambaye agafukamunwa n' ibindi bintu bikingira amaboko akaba ariko aravanga imiti, iyo miti kenshi igakoreshwa mu kuyishira mu murima.

Umusozi muremure cane uri hagati mw'ishamba, umusozi ukavamwo amazi menshi, aya mazi akavamwo ashushe aho ahantu bakaba bahita kumashuha.

Ishamba rinini cane rifise ibiti bitandukanye harimwo n'ibiti vy'ibigazi hakaba hari ahantu harimye ku ruhande hakaba hari inzira icamwo hagati muri iryo shamba.

Ishamba rinini cane ririmwo ibiti vyiza, kandi birebire ha kurya akaba hari uruzi hagati hakaba hariko haraca umugabo yikoreye umuzigo munini.

Itabi ry'ikirundi rishashe hasi ahantu kugatambara. Iryotabi ry'ikirundi rikaba ryumye cane; mukunwa iryotabi kenshi bakarishira mugipapuro bagaca bazinga.

Ingurube imwe nini cane, ikaba irikumwe n'ivyana vyayo, hakaba harimwo tune turiko turonka n'utundi dutatu turi ku ruhande, izo ngurube zikaba ziryamye ahantu hari ubwatsi bwumye.

Imvubu zibiri zinini cane zavuye mu mazi kugira zote akazuba hejuru yizo mvubu hakaba hari utunyoni dutoyi twera iruhande yizo mvubu hakaba hariho utwatsi tubisi .

Amafi meza cane kandi menshi ariko aratunganwa ahejeje kurobwa, bakaba bariko barayabaga bongera bayoza kugira ngo ase neza.

Igikoko ciza cane gifise amabara atandukanye harimwo ibara ryirabura n'iryera , akaba ar'igikoko gikaze cane kizwi ko gihiga ibindi bikoko kugira gishobore gufungura.

Ahantu hari ivyamwa vyinshi cane kandi vyiza, karimwo ivyamwa vy'imyembe ; imicungwe ;ama mandarine n'amabungo hakaba hari imyembe minini cane kandi isa neza ihiye cane.

Ikiyaga kinini cane coba ar'ikiyaga Tanganyika , mur'ico kiyaga hakaba hariho umuntu ari mu bwato akaba afise inkoni ndende imufasha gutwar'ubwo bwato ku nkombe y'amazi hakaba hari igiti kiriko kirakura kikiri gito.

Abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'ubururu, uwundi yambaye umupira w'ubururu nyene urimwo iyera. Bakaba bariko baravanga imiti, iyo miti bakaba bagire bayikoreshe mu kuyishira mu mirima.

Inka nyishi cane ziri mu buraro bwiza bwubatswe kijambere. Izo nka zikaba zorowe kijambere, inka nyinshi zikaba ziriko zirarisha zifise n‘ amabara menshi atandukanye .

Ivyatsi vyinshi vyumye biri ku ruhande, hakaba hari umurima ugaragara neza uboneka ko ufashwe neza, witabwaho, hakurya hakaba hari ibiti vyinshi, akaba ari ishamba haruguru yaho hakaba hari imisozi miremire.

Umugabo ariko araha amazi impene nyinshi cane ziri mu bwoko butandukanye, ziratandukanye no mu bunini zimwe zinini izindi zito, izo mpene bikaba biboneka ko zorowe kijambere.

Ubusitanyi buriro ivyatsi vyinshi hakaba harimo n'ivyatsi birebire cane inyuma hakaba hari ibiti bifise ubwoko butandukanye birebire cane.

Imodoka iriko iragenda mw'ibarabara n'umuntu ariko aratambuka ku ruhande, ariko atambuka n'amaguru. Hepfo y'ibarabara hakaba hariho igiti kirekire cane gifise amashami meza y'icatsi.

Ishamba rinini cane ririmwo ibiti birebire kandi bitandukanye, harimwo ibiti vy'ikigazi, hakaba harimwo n'amashami y'imyumbati n'ibiti vy'ibigori vyumye.

Inkumi zibiri zikoreye ibiti ku mutwe ziboneka nk'inkwi, nyuma yabo hakaba hari imbaho zubatse, n'ishamba rinini cane ririmwo ibiti vyinshi.

Umugore afise akamwemwe kenshi n'inka y'irabura nziza cane iriko irarisha, iyo nka ikaba iba mu buraro bwubatswe n'ibiti.

Amazi menshi aboneka nk'ikiyaga , ayo mazi akaba asa n'ubururu hejuru hakaba hariko haragurukira inyoni nini cane ifise ibara ryera , iyo nyoni bakaba bayita inkona.

Umurima munini cane urimwo ibigori, hakaba harimwo n'ubusitani bw'ivyatsi, hakabamwo n'ibigazi birebire cane. Hagati y'uwo muri hagaca inzira irimwo n'amapikipiki.

Inka nini cane iri mu bwoko bwa frizone, inka ikaba ifise amabara abiri, ibara ryirabura n'ibara ryera. Iyo nka ikaba iboneka ko ari inka ikamwa kuko n'amabere yayo araboneka.

Umuntu ari mu murima w'ibigori bikiri bito, bikabonekako uwo muntu ariko arakur'ubwatsi murivyo bigori bikiri bitoya.

Umurima munini cane uteyemwo igiterwa. Haruguru hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi birebire bitandukanye, ku ruhande hakaba hari ivyatsi vyumye.

Kiganza Cirabura Cane Gifise Intoki Zirezire, Mur'Izo Ntoke Hakaba Harimwo: Imiti Yo Kwa Muganga, Ifise Amabara Atandukanye Harimwo Iyifise Amabara Y'Ubururu N'Amabara Atukura.

Inkoko zitanu zitandukanye, hakaba harimwo isake n'inkokokazi zine, izo nkoko zikaba ziri mu bwatsi bwinshi. Iyo sake ikaba ifise amabara meza yirabura n'ayera, iyo sake ikaba ari nini cane.

Imvubu zibiri zinini cane nimwe ikirintoya ziri ku nkombe y'amazi ziriko zirota akazuba izo mvubu zikaba zizwi nk'igikoko gifise ibiro vyinshi cane.

Umugore ariko aradandaza amafi ari mu bwoko bw'indagara, izo ndagara zikaba zitandukanye, hakaba harimwo zinini na zitoya, izo ndagara zikaba ziriko zidandarizwa kurutaro.

Ubwato bwinshi bukozwe mu biti, bukaba buri ku nkombe y'amazi. Ubwo bwato bukaboneka ko bwoba ari ubwo kuroba canke bwo gutwara ibintu n'abantu.

Impene nyinshi cane zifise amabara atandukanye harimwo izifise amahembe n'izidafise amahembe. Izo mpene zikaboneka ko zitunzwe kijambere , akaba ari impene nziza cane.

Umugore ari m'umurima munini cane, urimwo ivyatsi birebire, harimwo n'igiterwa c'ipiripiri, uwo mugore akaba ariko arasoroma izo piripiri.

Umugabo yambaye ikoti ryubururu ninkofero yumuhondo akaba ariko arahirira inka zibiri, inka imwe irirabura iyindi ikaba ifise amabara abiri iryera niryirabura.

Imisozi mire mire kuri uwo musozi hakaba hariko ibiti vyinshi bitandukanye hakaba hariho n' ubwatsi buteye neza bukaboneka neza iruhande yaho hakaba hari n'uwundi musozi mure mure cane uriko ibiti vyinshi.

Ingendeshwa yera ifise amapine yirabura iriko iragenda mu ibarabara kuruhande hakaba hari umugabo yambaye umupira wa umuhondo ariko araca kuruhande akaba ariko aratambuka.

Abana babiri bafise akamwemwe kenshi mu maso bariko barasoroma icamwa citwa amabungo, ayo mabungo bakaba bariko bayasoroma bayashira mu gaseke gasa n'icatsi.

Umuntu ari mu ishamba ririmwo ibiti birebire cane ishamba riboneka neza musi yiryo shamba hakaba harimwo uruzi umuntu akaba ariko aca mu ishamba hagati.

Imisozi miremire cane hariko ibiti vyinshi, hakabako n'ivyatsi vyinshi. Iyo misozi ikaboneka neza cane, haruguru hakaba hari ahantu hari amazu menshi.

Umuntu ari mumurima uwo muntu akaba yambaye umupira w'ubururu akaba ariko aratera igiterwa citwa umwumbati akaba ariko agitera mumurima uboneka ko urimye neza

Ikiyaga kinini cane gifise amazi asa n' ubururu ico kiyaga kikaba gisa n' ikiyaga Tanganyika akaba ari ku mugoroba tukabibona ko akazuba kariko kararenga.

Ibitegwa biteye mw'isi isa nk'iyitukura inyuma yaho hakaba hariho amazu, hakaba hariho n'umusozi muremure uriko ibiti bishinze mu kirere hagati muruwo murima hakaba hari inzira icamwo abantu.

Ishamba ryiza cane ririmwo ibiti bire bire hakaba harimwo n' amababi ashaka gusa n' amababi y' igitoki iruhande yaho hakaba hariho igitegwa c'umwumbati tukabimenyera kumababi yaco.

Umurima urimwo ibiterwa bitandukanye, harimwo n'ibiterwa vy'imyumbati, hakaba hariho n'inzu hagati muri uwo murima, hakaba hari n'ibiti birebire cane harimwo ibiti vy'ibigazi, hakabamwo n'ibiti vy'ibitoke ku ruhande.

Abantu benshi bari mu bwato bakaba bariko bariyunguruza biciye mur' ubwo bwato iruhande hari imisozi, izuba rikaba ryariko rirarenga hoba ari ku mugoroba

Umusozi munini cane, usa neza uteyeko ibiterwa ukaba uriko n'ibiti birebire cane, hakaba hariho n'umurima wahejejwe kurima.

Ishamba ryiza cane ririmwo ibiti ni utwatsi iryo shamba rikaba risharije cane hakaba hariyo utuyira ducamwo hagati hakaba hariyo umuntu ari ku ipikipiki ariko araca mu kayira.

Inyoni nyishi zitandukanye harimwo zinini n'azitoyi ziri iruhande y'uruzi, Murugo ruzi hakaba harimwo umurima mutoyi urimwo ivyatsi vyishi birebire.

Igiterwa citwa imisigati, hakaba hariko amashami y'icatsi. Ico giterwa kikaba kizwi nk'igiterwa gososa cane, kenshi bakoramwo n'isukari.

Umusozi uriko ibiti vyinshi cane kandi birebire bifise amashami asa nicatsi hakaba hari amazu menshi kuri uwo musozi asakajwe amabati inyuma hakaba hari uwundi musozi muremure nahone uriko ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi.

Ivyamwa vyinshi bitandukanye, aho murivyo vyamwa dushobora kubonamwo icamwa c'amabungo ,amatunda imicungwe, kuruhande n'ivoka.

Abantu babiri harimwo umugore n'umugabo, bakaba bahuriye mw'isoko, uwo mugabo akaba yariko ashorera uwo mugore indimu, uwo mugore akaba yariko arazimuha.

Umugabo ari mu murima ariko aratera igiterwa citwa imyumbati, tukabibonera ku mababi yayo, ayo mababi kenshi bagakunda kuyakoresha mu guteka isombe.

N’inyoni nini cane bita inkona ifise amabara atandukanye, harimwo iryera n’iryirabura. Iyo nyoni ikaba ifise munzara ifi; biboneka ko yoba yarihejeje kuyiroba.

Igisitani c'ivyatsi bitotahaye, ivyatsi biboneka ko bavomera impande hakaba hariho amashurwe afise amabara atandukanye harimwo amabara y'umuhondo n'amabara y'icatsi.

Ishamba rinini cane ririmwo ivyatsi bitandukanye harimwo n'ivyatsi vyimeza, hagati hakaba harimwo igiti kirekire cane kiriko amashami asa n'icatsi.

Amazu menshi meza muri ayo mazu hakaba harimwo ibiti bire bire cane bitandukanye harimwo ibiti vy' ibigazi, inyuma cane hakaba hari umusozi mure mure uriko ibiti bire bire cane.

Umugore arikumwe n' inka iyo nka tukaba twarayibonye itembera kumbugahwaniro cane izwi ngo nk'inka yiragira ikamenya ahija kurisha, ikamenya naho itaha.

Ikiyaga kinini cane gifise amazi y’ubururu. Ku nkombe z’uruzi hakaba hariho amazu n’ishamba ritoya ririmo ibiti birebare, inyuma hakaba hariho umusozi mure mure cane.

Inka zisa neza, zivyibushe cane, zitandukanye amabara, harimwo iyifise ibara ryirabura n'iryera niyindi yera hakaba harimwo inka zikamwa.

Umuntu ari mu murima ariko aratera igiterwa citwa umwumbati, inyumbati ikaba ifise amababi azwi cane akunda gutekwa nk'isombe.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati y'ubururu y' imirongo yera uwundi yambaye ishati irimwo icatsi bakaba bariko baravanga imiti, ikoreshwa mu gutera ibiterwa.

Umurima w'ibigori bikiri bito, ibigori bikaba biboneka ko biteye mw'isi ishaka gutukura, inyuma hakaba hari imisozi miremire cane.

Amashusho meza y'imisozi mire mire n' ibiti biyikikije hariho igiti kinini kiri hejuru y' umusozi n' ivyatsi vyumye biri kuriyo misozi iyikikije.

Inyoni nyishi z'ubwoko butandukanye ziri kunkombe y'amazi, hariho inyoni imwe ninini ishaka gusa n'ubururu hari n'utundi tunyoni dutoyi turi k'umusenyi.

Amazi menshi biboneka ko coba ar'ikiyaga hagati muri ico kiyaga hakaba hariho ubwato bwinshi , bushoboka ko bwoba bufise abarovyi bakaba bariko bararoba.

Umuntu yafashe ifoto ari mu modoka, akaba yafashe ifoto y'umusigiti muremure cane, umusigiti ukaba uri haruguru y'ibarabara ukaba ukikujwe n'ibiti birebire.

Inzu yubatswe neza yugajwe n'amazi menshi yumwuzure, amazi yageze mu rugo noku rembo hariho umuntu ari mu bwato buto imbere y'iyo nzu buka aribwo buryo ariko ariyunguruzamwo kurayo mazi hagaragara ivyatsi vyashatse kumerera mu mazi, murayo mazi yuzuye mw'ibarabara.

Ku nkengera y'ikiyaga bishoboka kuba ari ikiyaga tanganyika hari ubwato buri ku nkombe y'ikiyaga hari ibiti n'ivyatsi bibisi ku nkengera y'ikiyaga hari ihema ryera ku musenyi

Abantu benshi bariko baravoma kw'ibombo rusangi, hakaba hariho umugabo hagati ariko arabafasha yuko boronka ayo mazi ku rutonde hatabayemwo gushwana canke ibindi bintu bariko baratonda ku murongo.

Utuvyaro tw'insina dutandatu, duteye ku murongo ugororotse utwo dusina dufise amababi mabisi kandi dusa nuturiko turamera neza. Tukaba turi mwo umu , tukaba turi mu murima urimwo amatafari yavungaguritse.

Abana benshi bahagaze mu mazi, amazi akaba aboneka nk'uruzi abana bagasa nkabariko baravoma muri urwo ruzi inyuma yabo hakaba hariho umurima usa nk'umurima w'umuceri.

Inzu zibiri imwe yubakishijwe n'amategura, iyindi iri ibubanfu ikaba yubakishijwe n'amabati, zikaba zubatswe mw'isi isa nk'iyitukura hariko ubwatsi bukeyi harimwo n'ibiti bizikikije.

Umugabo aboneka ariko aravanga imiti bikaboneka ko iyo miti ikoreshwa mu kuvomera mumirima canke mu kuyivura hakaboneka n'indobo nyinshi zitandukanye.

Umurima munini cane uriko ibiti birebire vyibigazi munsi yivyo biti hakaba hariho ubwatsi hagati yuwo murima hakaba hariho nakayira.

Ingona nini cane iri ahantu muvyondo, harimwo n'utuzi dukeyi. Ku ruhande hakaba hari ubwatsi bukeya. Iyo ngona ikaba yera.

Hagaragara imisozi myiza cane iteyeko icayi iyo mirima iratotahaye kandi ifise ibara ryicatsi kibisi inyuma yiyo mirima hariho imisozi miremire ifise amashamba nibiti vyiza.

Inka nyinshi zizwi nkizitwa inyambo kubera ziba zifise amahembe maremare. Inyuma hakaba harabantu benshi boba bariko baraziraba canke harimwo n'abaziragira.

Umuntu ariko atera umuti mu murima urimwo igiterwa, uwo muti ugafasha kwica udukoko canke kurinda ingwara zitandukanye zofata ico giterwa.

Abantu benshi bashengereye umuntu ariko aravanga imiti, umuntu akaba yambaye ibintu bimukingira vyinshi yambaye ibintu kumaboko, n'ikintu gishaka gutukura yambaye k'umubiri wose akaba ariko aravanga imiti yoba ar'imiti batera ibiterwa.

Abantu batatu harimwo abagabo babiri, n'umugore umwe, umugabo umwe yambaye umupira w'icatsi, uwundi mugabo akambara agakoti k'ubururu, umugore akambara igitambara c'umuhondo, bakaba boba bariko baradandaza ibintu biri imbere yabo.

Ibiharage biri kurutaro vyari bihejeje gutorwa inyuma hakaba hari imifu y'ibigori itekeye neza biboneka y'uko igira igurishwe.

Agakoresho gafise amabara abiri ry'icatsi n'ibara ryera, ako gakoresho kakaba gakoreshwa kenshi m'umurima kariko karatera umuti ku biterwa canke kariko karavomera.

Abantu benshi bari mu murima, umurima munini cane w'ibigori. Hagati muruwo murima hakaba harimwo akayira. Hakaba hari umuntu yambaye ikoti ryirabura ari kw'ikinga, afise imifuko minini cane yera.

Umusore atambaye impuzu hejuru, biboneka ko ariko arakura ubwo bwatsi abushira ahandi hantu, akaba yambaye ikabutura yacitse ku mavi.

Ukuboko kwumuntu gufise ikintu co kuvomera, cangwa kirimwo umuti uriko uterwa kugiti ci tomati, izo tomati zikaba zikiri mbisi.

Ifi zibiri ziri muga sashe kabonerana kugira ngo zigurishwe cangwa zibikwe neza, izo fi zikaba zisa nkiziteguwe neza zarakuweho amahwa yose.

Uruzi runini cane mur'urwu ruzi hakaba hubatswe ivyuma musi hakaba harimwo ingunguru , izo ngunguru zikaba zifashishwa mukubika amafi mu ntumbero yo kuyagaburira neza kandi ayo mafi ataho aja.

Ifi nziza cane ishaka gutukura iri kwi sahani bagira bafungure, hejuru hakaba hariho utuntu dusa n' icatsi utwo tuntu tukaba dusa n' isereri.

Amafi meza cane kandi manini ahejeje kurobwa akiri mu musegetera bakoresha mu kuroba bagaca bazikurayo bakazanikira gato zikuma.

Amafi menshi cane ahejeje kurobwa afise ubwoko butandukanye harimwo maremare cane hakabamwo amagufi akaba bayashashe hasi kugira yumuke.

Abantu batatu bari mu ruzi, harimwo abagabo babiri n'umugore umwe. Umugabo umwe akaba yicaye mu bwato, bakaba bariko bararoba muri urwo ruzi indagara.

Ahantu hanini cane bororera amafi indani muri ayo ma fi hakaba hariho umusegetera uriko uraroba ayo mafi aho hantu hakaba hazitiriwe n' umusegetera.

Ifi nziza cane bariko barakaranga mwi pano bakoresheje amavuta. Iyo fi ikaba iboneka ko itarasha neza, uruhande rumwe rwahiye gusa urundi ruhande ntirurasha.

Amazi menshi aboneka ko akoreshwa m’ubworozi bw'amafi hakaba hariho umusegetera ukoreshwa mukuroba ayo mafi aho hantu hakaba hazungurutswe n' uruzitiro.

Ifi zibiri biboneka ko ziri ahantu hakanye cane . Ifi bakaba bazishira ahantu hakanye kugira ngo ntizipfe canke ngo zimote nabi . Iyo zir'ahantu hashushe ziramota nabi.

Isahani iriko imfungugwa zitandukanye hariko umuceri hakabako nimboga hakaba hariko n,agafi biboneka ko gateguye neza agafi kumutse karyoshe cane.

Ifi nziza cane, zivyibushe cane zigisa neza, ziboneka ko zivuye kurobwa. Izo fi kugira ntizipfe uzigumiza ahantu hakanye canke ukazigumiza mu mazi kugira ngo zigume zimeze neza.

Ahantu hororirwa amafi a hantu hakaba hubatse ikintu cobazwe mu vyuma no mu ngunguro z'ubururu izo ngunguro zigafasha kubamwo ifi bakazigaburira neza itsofi ataho otz ica.

Ahantu hari ifi zitandukanye harimwo ifi zibiri zirezire n'izindi fi zishaka gutukura, hakaba hariho indimu n'itomati, bakaba biteguriye guteka izo fi.

Indagara nyinshi cane zisa neza bahejeje kuroba, izo ndagara zikaba ari zinini cane izo ndagara bakaba bazita inyamunyamu.

Ifi isa neza cane iri kw'isahani, hejuru y'iyo fi hakaba hariho utuntu turi mw'ibara ry'utwatsi, iyo fi bakaba bayita mu rurimi rw'igifaransa file.

Amafi menshi cane kandi meza, hejuru hariko ibara risa n'inzahabu, ayo mafi akaba ari ahantu mu mabarafu menshi kugira ngo ayo mafi ntiyononekare.

Uruzi runini cane ruri hagati y' imisozi myinshi hakaba hariho umusozi mure mure uriko ibiti n' ubwatsi bwinshi butotahaye.

Ubwato bune bufise amabara atandukanye, harimwo abantu indani benshi ubwo bwato bukaba bukoreshwa mu kuroba bakaba bariko bararoba bakoreshe ibiti birebire bishika mumazi.

Ahantu haboneka ko bororera amafi, hakaba hakingiwe n'ikintu kimeze nk'umusegetera, mu mazi hakaba haboneka amafi ariko arasimbagurika.

Inzu zubatse neza zubakishijwe n'amatafari zisakawe kijambere hakaba hariho agashamba ku ruhande karimwo ibiti birebire hakaba harimwo akayira hagati gacamwo abantu.

Umurima munini cane urimwo amashugwe afise amabara atatu, ibara ry'icatsi, ibara ryera n'ibara ry'umuhondo. Iryo bara ry'umuhondo akaba ari umutima w'iryo shugwe.

Igitegwa ciza gifise amababi y'icatsi gitewe mubintu vyirabura umengo n'isashe. Ico gitegwa kikaba gifise amababi asa nk'amababi y'ivoka.

Ishamba rinini cane ririmwo ubwatsi butandukanye hagati hakaba hariho umuntu yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro yirabura ariko awucamwo hagati haboneka ko harimwo akayira gatoyi.

Igiti c'ivoka kirekire cane kiriko amavoka, biboneka ko ayo amavoka yeze, ageze kwamurwa. Ku ruhande hakaba hariho amashami y'igiti c'igitoke.

Igiti ciza cane gifise amababi manini cane gifise amababi ameze nk'ayatemba inyuma yico gitti hakaba hari inzu yubakishijwe n'amatafari igasakarwa n'amabati.

Amabuye menshi ashashe hasi ashaka gusa n'ayera, inyuma hakaba hariho ibiti vyinshi birebire bifise amababi y'icatsi, hagati hakaba harimwo inzu.

Ishamba rinini cane ririmwo ubusitani bw'ivyatsi vyinshi, ku ruhande hakaba hariho igiterwa giteye, hagati hakaba hateyemwo ibiti vyunze birebire.

Umurima urimwo ubusitani bwivyatsi , ivyatsi bikaba vyumvye hakaba hariho ibitoki inyuma hakaba hari ishamba rinini cane ririmwo ibiti birebire.

Umurima munini cane uteyemwo ibitegwa bitandukanye. Umurima ukaba urimye neza k'umurongo. Hagati y'uwo murima hagacamwo utuyira ducamwo amazi, i ruhande hakaba hariho ibitoki n'igiti kirekire cane.

Umurima biboneka ko uheruka kurimwa inyuma hakaba hari ishamba rinini ririmwo n' ibiti bire bire cane, hagati yiryo shamba hakaba harimwo inzu zibiri zisakaye n' amabati.

Umurima urimwo ibiti bitoyi ibiti bifise amababi aguye kuruhande hakaba hari amababi asa nkayumye ivyo biti bikaba biteye ku murongo .

Umusenyi wera cane kenshi ukoreshwa mu bwubatsi, iruhande hakaba hari agashamba gatoya kariko ubwatsi butandukanye, hakaba hariko n'amashugwe.

Ishamba rinini cane riremwo ubwatsi bwinshi harimwo n'ubwatsi bwomye hakaba harimwo ibiti birebire cane inyuma y'ivyo biti tukashobora kubona um imisozi ibiri miremere cane.

Igitegwa gifise amababi y' icatsi amababi manini cane avyibushe hejuru y' ico gitegwa hakaba hariko utuntu tumeze nk'utubuto dusa nk'udutukura.

Ishamba rinini cane ririmwo ibiti birebire cane ibiti vyitwa umukaratusi bikaba bifise amababi atandukanye amabara harimwo amababi y'icatsi n'amababi ashaka kugira ibara ry'ubururu.

Umurima muto uheruka kurimwa vuba hakaba hariho ibiti bibiri bitandukanye muri uwo murima hakaba hari kandi amabuye menshi cane manini muri uwo murima.

Umurima uteyemwo igiterwa, muruwo murima hakaba harimwo amabuye manini abiri , haruguru hakaba hariho amazu ku ruhande hakaba hari ishamba rinini cane ririmwo ibiti vyinshi.

Umurima biboneka ko uwo murima uheruka kurimwa, kunkengera zuwo murima hariho ibiti bire bire hakaba n' ahantu hateye ubwatsi hoba hari agashamba gatoya.

Umurima muneni cane uteye neza uteye ko murongo inyuma hakaba hari ibiti vyinshi, kandi bineni cane hakaba hari utuyira du ca agati muwo murima.

Ubusitani bw'ivyatsi vyinshi harimwo ivyatsi vy'umwe n'ivyatsi bitotaye hakaba harimwo amabuye abiri manini hagati hakaba hari inzu zibiri zisakajwe n'amabati zikaba zifise uruzitiro rw'ivyazi.

Ubusitani bw'ivyatsi vyinshi. Ivyatsi vyinshi bikaba vyumye; hagati murubwo busitani hakaba harimwo igitegwa c'igitoki ikaba ifise ibiti birebire inyuma hakaba hari ishamba rinini cane ririmwo ibiti vyinshi.

Ubusitani bw'ivyatsi vyinshi, ku ruhande hakaba harimwo umurima urimwo ibigori basoromye, muri uwo murima nyene hakaba harimwo n'ibiti birebire bitandukanye.

Umurima uteyemwo ibiterwa, ivyo biterwa bikaba biteye neza, biteye k'umurongo hagati hagacamw'akayira k'amazi hakaba hateyemwo hakaba hari n'igiti kirekire cane.

Umugabo ari kwi kinga ahetse inyuma ibintu kwi kinga inyuma yiwe hakaba hari amazu asakawe n' amabati n' amadirisha y' ubururu ayo ma zu akaba aboneka nk'amashuri.

Ubusitani bw'ivyatsi vyinshi, hagati hakaba hariyo amabuye manini manini, kuruhande hakaba hari inzu zibiri zisakajwe n'amabati, zikaba zizitiriwe nibindi vyatsi birebire.

Agashamba gatoyi karimwo ubwatsi bwumye, murako gashamba hakaba harimwo ibiti bitoyi, ku ruhande hakaba hari inzu ifise amabati y'ubururu ku ruhande hakaba hari imiryango y'ubururu, ku ruhande hakaba hari imiryango isa n'icatsi.

Umurima munini cane bateyemwo infungurwa zivanze hakaba harimwo amababi asa nk’ayibiraya canke ibiharage bikuze ,hagati hakaba harimwo ibitoke inyuma hakaba hari ibiti birebire cane .

Umurima munini urimwo ivyatsi vyinshi vyumwe nyuma hakaba hari ibiti ku ruhande hakaba harakazuka sugumwe muri ivyo biti harimwo n'ibiti vy'igitoki.

Umurima uteyemwo ibiterwa bitandukanye muri ivyo biterwa hakaba harimwo ibiraya hakaba harimwo n'igitoki hakaba hari n'inzu yubakishijwe amatafari igasakazwa amabati.

Umurima mutoyi uteyemwo igiterwa uboneka ko utavomerwa inyuma hakaba hari ibitoki bitarera kuruhande hakaba hari inzu iri inyuma yivyo bitoki.

Umurima munini cane w'igitegwa c'ikigori, ukaba uboneka ko uwo murima utavomegwa cane kuko hariho amababi ariko aruma, kandi ibigori biratanguye kwera.

Ibiti bire bire vy' umakaratusi tubimenya kumababi iba ifise y'ubururu hama ivyo biti birikumwe ari vyinshi bikaba bitanga ishamba rito rimeze neza.

Amashurwe menshi cane, afise amabara atatu atandukanye, ibara ry’icatsi, ibara ryera, n’ibara ry’umuhondo. Ayo mashurwe ari hamwe akaba ataga ishusho nziza

Umurima munini usa nkuwarimwe. Muri uwo murima bakaba barindiye kuhatera ikintu runaka, hama inyuma yuwo murima hakaba hari ibiti vyinshi birebire.

Umurima w'ibigori, munini basoromye hakaba hariko ibiti ivyo bigori vyariko vyinshi vyarumye bikaba vyari mu murima urimwo n'utwatsi.

Umurima urimwo ibiti vy'ibitoki vyo ibiti bivyo ibitoki bikaba bisa nk'ibiriko birakura inyuma yavyo hakaba harimwo ibiti birebire biboneka nk'umengo n'ishamba.

Ibiti vy'ibitoki bihagaze neza kandi bifise amababi manini y'icatsi musi yivyo bitoki hariho ikirundo kinini c'imiganda y'ibiti ishizwe hamwe ishobora kuba ikoreshwa mu gushigikira ivyo bitoki

Umugore afise akamwemwe kenshi ari mu murima w'amashu yambaye agatambara ku mutwe kumuhondo , akaba ariko arasoroma amashu afisemwo n'iyindi mu ntoke .

Umugore yirabura yambaye igitambara ku mutwe c'umuhondo, umugore akaba ariko aramwenyura, akaba ari mu murima w'amashu, akaba yariko aranasoroma ayo mashu.

Ikirundo c'ibiraya bikuwe mukuzimu, biracafise ivyondo kurivyo , bibonekako bihejeje kwimburwa vuba , bikaba butandukaniye mubunini, bimwe n'ibinini ibindi ni bito .

Abantu benshi bariko bararima , murabo bantu harimwo abagore benshi hakabamwo n'abagabo, harimwo inzego z'umutekano, n'abasirikare benshi bariko barafasha kurima .

Icamwa citwa itunda akaba ar’amatunda abiri, imwe isa nk’iyihiye iyindi itarashaka gusha neza , ku ruhande hakaba hari agashurwe karimwo ibara ryera n’icatsi.

Abagore babiri bambaye ibitenge, n'ibitambara ku mutwe bakaba bari mu murima igitegwa gifise amashami maremare cane bakaba bariko barasoroma ico gitegwa.

Umurima urimwo igiterwa ico giterwa kikaba kiriko kirasokoroka kizana amashami asa n'icatsi ico giterwa kikaba gipfukishije utwatsi twumye.

Icamwa citwa umucungwe, Ukaba uboneka ko uwo m'umucungwe uhiye cane bagiheza kwamura ukiriko n'udushami tw'icatsi, Iyo micungwe ikaba isa neza cane kandi isosa cane.

Imyembe myiza cane kandi myinshi, imyembe iboneka ko ihiye, kandi iboneka ko isosa cane, hakaba harimwo iyishaka gutukura niy'icatsi.

Umugabo yirabura yambaye ishati ariko arasoroma amatomati, aya matomati akaba ariko ayasoromera mu gaseke akaca ayisuka mu mifuko miremire yera.

Ibijumbu byinshi cane Kandi bivyibushe bifise amabara atukura bikaba biri mumabase atandukanye ,bikaba biri hasi biboneka yuko biri kw’isoko.

Abantu benshi bicaye inyuma harimwo abagore benshi, hakaba hari abagabo babiri bafise n'ikinga, iryo kinga rikaba ririko igiterwa citwa imyumbati. Iyo myumbati ikaba ari miremire cane kandi ivyibushe.

Umuntu afise mu ntoke icamwa citwa amatunda, ayo matunda akaba asa n'ayononekaye canke agwaye, ayo matunda agasa n'ayumye, akaba yari akiri ku giti.

Icamwa citwa ivoka, ico camwa kikaba ari ciza cane kandi kiryoshe, kikaba kikiri ku giti kitarera neza, inyuma hakaba hari umurima urimwo ibintu bitandukanye, harimwo n'ibigori.

Abagabo batatu harimwo babiri bambaye imipira isa, umwe akaba yambaye inkofero. Abo bagabo bakaba bariko barabagarira mu murima uteyemwo ibiterwa.

Imyumbati myinshi, imwe ni miremire iyindi ni migufi kandi yose iraboneka ko imeze neza biboneka ko ari umwimbu ushimishije. Ico giterwa benshi bakaba bakunda kukirisha ibiharage.

Umubindi uziritse ku giti, ku ruhande hakaba hari igiti c'igitoke n' igiti c'umwembe ceze n'igiti c'ivoka kigezwe ko camurwa.

Amapera atanu asa neza cane, harimwo rimwe rikasemwo hagati iryo pera rikaba riboneka ko rihiye cane indani rikaba ritukura riboneka nkiriryoshe cane.

Umurima munini cane uteyemwo ibitegwa bitandukanye ivyo bitegwa hakaba harimwo umwumbati hakaba harimwo n' ibitoke vyinshi ibitoki bitarakura neza bitarera.

Icamwa citwa ivoka isa neza, ico camwa kikaba kiryoshe. Bakaba bagikoresha kandi mu kugikoramwo amavuta kenshi bakoresha mu mutwe kugira umushatsi ukure neza kandi usa neza cane.

Umurima w'ibigori, ibigori biboneka ko bikiri bito, hagati y'umurima harimwo abagabo babiri bambaye ibintu vy'ubururu, biboneka ko bobo bariko baratera imiti muri ivyo bigori, ivyo bigori bikaboneka ko bikiri bito.

Abagabo batatu bafise amasuka, babiri muri bo bambaye imipira isa, umwe akaba yambaye inkofero yirabura. Bakaba bari mu murima, biboneka ko usa neza cane. Bakaba bariko barabagarira uwo murima.

Igiterwa citwa umusigati, kiriko kirera neza, gifise amababi atandukanye, amababi amwe ariko aruma n'ayandi mababi agisa n'icatsi.

Umugore yambaye igitenge nigitamabara ku mutwe akaba afise ikintu muntoke ariko aravomeresha ariko aravomera mu murima inyuma yiwe hakaba hari umusozi muremure uriko ivyatsi vyinshi n'ibiti.

Imyumbati myiza cane ibonekako yoba yari ihejeje gusoromwa iri mugaseke iyo myumbati iratandukanye harimwo miremire cane harimwo na migufi, iyo myumbati kenshi bagakunda kuyirisha ibiharage.

Igiterwa citwa intore, izo ntore zikaba zera, izo ntore kenshi bagakunda kuzirya ziri mubiharage, ico giterwa kikaba ari igiterwa kiryoshe cane iyo bagitetse neza.

Abantu benshi harimwo abagabo n'abagore bariko bararima ahantu hamwe, inyuma yabo hakaba hari inzu yubakishijwe n'ivyondo ikaba isakawe n'amategura.

Abantu benshi harimwo abagabo, n'abagore, n'abana bari mu murima w'ibigori. Bakaba bariko barabagarira uwo murima canke bariko batera ikindi giterwa muri uwo murima w'ibigori.

Abantu babiri bari mu murima w'igitegwa citwa ishu umurima ukaba usa neza cane, bakaba bariko barasoroma ayo mashu bakaba bafise n'ishu imwe mu ntoki.

Umurima munini cane w' ibiraya biboneka ko ari umurima uteye neza ari umurima witabweho wagiye uravomegwa ivyo biraya bikaba biriko birakura bikaba bifise amababi yayo akaba ari matoto.

Abantu benshi cane bari mumurima uwo murima ukaba ari umurima w'ibiraya bakaba bariko barabisoroma ivyo biraya bakaba bibisoroma babikura indani mwisi babishira hejuru.

Umurima urimwo igiterwa c'imiteja, iyo miteja ikaba isa neza ibonekako yitabweho bayibagarira neza, bashizemwo ifumbire, imiteja ikaca iza isa neza.

Icamwa ciza cane citwa ivoka ivoka akaba ari nziza kumubiri ivoka ikaba ikasemwo kubiri hakaba harimwo n'urubuto hagati muri yo voka.

Umurima munini cane uri ku musozi uriko ibiterwa bitandukanye. Uwo murima ukaba usa neza cane, hepfo y'aho gato hakaba hari umusozi muremure uriko ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi bisa n'icatsi.

Abantu batatu hakaba harimwo umuduga upakira ibintu , umuduga bita ikamyo iyo kamyo ikaba yuzuyemwo ibitoki bakaba babijanye ku isoko kubigurisha.

Abantu benshi cane harimwo abagabo n'abagore, bakaba bariko baragura ibiraya bishashe hasi. Aho hantu akaba ari mw'isoko. Bakaba bariko baragura ibiraya binini cane kandi bisa neza.

Umurima urimwo igiterwa citwa umwungu, umwungu ukaba uhiye cane utanguye gusa n'umuhondo cane iruhande hakaba hari ivyatsi bica n'icatsi hakaba harimwo n'ivyatsi vyumye.

Umurima munini w'amashu , ayo mashu akaba atanguye kwera asa n'icatsi cane, akaba ateye neza mu murima k'umurongo hagati hagacamwo inzira , inzira akaba ari inzira icamwo amazi.

Imifuko myishi yera itonze ku murongo irimwo ibintu bimbuye akaba ari ibiraya bikaba ari ibiraya vyishi bikaboneka yuko ari umwimbu mwiza.

Abantu benshi harimwo abagabo, n'abagore bafise ibiraya biri mu musegetera bafise muntoki bakaba bahagaze mu murima uheruka kurimwa bigasa nkuko bagira batere ivyo biraya muruwo murima.

Umurima munini cane usa n'icatsi hakaba, harimwo umugabo yambaye ishati y'ubururu n'inkofero, akaba afise urutaro. Kuri urwo rutaro hakaba hari ibintu bisa n'ikawa, akaba ariko arabitora.

Ivoka nyinshi cane kandi nziza , hakaba harimwo ivoka imwe ikase , iyo voka ikaba isa neza cane iboneka nkiyiryoshe , ikongera ikaba ifise urubuto runini cane.

Abantu babibri harimwo umugore n'umugabo. Umugabo akaba yambaye ibintu vyirabura umugore akaba yambaye ibintu bisa nicatsi bakaba bari mu murima wimiburo bishimiye imisaruro yiyo miburo.

Umurima uteyemwo igitegwa citwa umwungu, umwungu akaba ari igitegwa kimerera mw'isi, ku ruhande hakaba hari amashami y'uwo mwungu, amashami asa n'icatsi.

Abantu babiri harimwo umugabo umwe yirabura yambaye agapira kera karimwo n'ubururu akaba bari mu murima w'icayi bakaba bariko barasoma ico caye.

Umurima munini cane urimwo ibiterwa bitandukanye ,hakaba harimwo n'ivyatsi vyimeza, inyuma yaho hakaba hariho ishamba rinini cane ririmwo Ibiti birebire.

Abantu benshi bari iruhande y'umurima, muruwo murima hagati hakaba harimwo umugabo, kuruhande hakaba hariho uwundi mugore, bikaba biboneka ko uwo mugabo yariko arabereka canke yariko arabigisha ivyico giterwa.

Umugabo ari mu murima w'ibigori munini cane, ivyo bigori bikaba bisa neza, akaba ari ibigori vyitaweho cane, umugabo akaba afise amashami y'ibigori yaciye, ayafise mu ntoki.

Umurima munini cane w'ibigori, ibigori bikaboneka ko vyitaweho, babishizemwo ifumbire ikwiye, ivyo bigori bikaba ari binini cane, bigeze gusoromwa.

Abagore babiri bari mumurima, umurima ukaba usa numurima wamashurwe hariho amashurwe asa nicatsi nayandi yera abo bagore bakaba bariko barasoroma ayo mashurwe.

Abagore bane bafise amasuka bakaba bariko bararima , bakaba bariko bararima bafise akamwemwe kenshi bakaba bariko barima kumusozi inyuma yabo hakaba hari itsinda ryabantu benshi.

Umwana mutoyi afis'inkoni ndende, biboneka yuko ariyo kuragir'inka. Izo nka akaba arinyinshi ziri muruzitiro inyuma yaho harih'umwana hakaba har'abandi bantu bariko bararengana kw'ibarabara.

Umurima munini cane urimwo ibigori vyakuze gose , ibigori vyegereje kwera hagati hakaba harimwo inzira iriko icamwo abagore babiri, umwe ahets'umwana akaba amupfukishije igitambara cera .

Ibigori vyishi cane bisa neza ibigori bakuyeko ibishishwa ivyo ibigori bikaba bitondetse ku murongo vyanikiwe ku kugira vyume.

Abantu benshi harimwo abagore abagabo hamwe n'abana bakaba bayi mu murima abo bantu bakaba bari hantu hamwe bisa nk'uko bubabayeko arafata agafuto

Abantu benshi cane bari mu murima harimwo umusirikare n'umupolisi, bakaba bari mu murima w'ibigori, bakaba bariko barabagarira uwo murima canke bateramwo ikindi giterwa hagati muri uwo murima.

Umugore ari mu murima, uteyemwo igiterwa, akaba afise isuka, yambaye igitambara ku mutwe , akaba ariko arabagarira ivyo biterwa, abibagarira akoresheje isuka.

Abagore babiri bambaye amashati asa y'ubururu bafise akanyamuneza kenshi, bakaba bariko baratora ibigori, bakaba bariko babitorera ahantu hari umusegetera wubatse mu vyuma.

Umurima munini cane, urimwo igiti c'indimu kuri ico gitegwa hakaba harimwo indimu zeze zivyibushe cane zikaboneka ko izo ndimu zitaweho cane.

Umurima munini cane w'ibigori, witaweho. Hakaba harimwo abantu hagati harimwo abagore batatu n'umugabo umwe n'umwana, bariko bateramwo ikindi giterwa, muri uwo murima w'ibigori.

Igitegwa citwa umusigati. Akaba ar'igitegwa ciza cane igitegwa kizwi nkigisosa cane kikavamwo n'isukari kirekire cane gifise n'amababi yumye.

Umugabo we yambaye ishati yubururu n'inkofero y'ubururu ari mu murima munini cane umurima w'i pilipili akaba, ariko arasuzuma izo pilipiri ukuntu zifashe nemba zi ko zikura neza canke atakarwara azoba zifise a.

Icomwacitwa ipera zopela akaba ari zibiri rimwe rikasemo hagati ibindi bakicamura rikiriko n'agashami izopela zikaba zisa nk'ukomengo ntizirasha neza.

Umugore ageze mu zabukuru yambaye ishapure, afise isuka ku rutugu, akaba ari hagati y'umurima, inyuma yiwe hakaba haboneka imisozi miremire.

Intama nyinshi cane ziri mw'ishamba ,intama zifise ubwoya bwinshi cane ,izo ntama mur'iryo shamba zikaba zariko zirarisha. Akaba ari intama zivyibushe cane.

Imbata nyinshi zifise amabara atandukanye zikaba ari imbata ziboneka ko zitayeho harimwo izivyibushe nizigereranye zikaba zariko ziratembera.

Abakenyezi basa neza cane bafise akanyamuneza mu maso bari hagati y'umurima munini w'icayi bakaba bariko barasoroma ico cayi bakaba bariko bagishira mu giseke.

Igiterwa c'ishu, iyo shu ikaba itaramera neza, uwo murima ukaba usa n'umurima witaweho, hagati y'uwo murima harimwo utundi duterwa duto duto.

Igiterwa giteye mu murima , mwuwo murima harimwo ivyondo vyirabura , ico giterwa kikaba gifukishije n'ubwatsi , ubwo bwatsi bukaba ar'ubwatsi bwumye.

Igitegwa citwa ipiripiri, ipiripiri ikaba itukura cane ikaba ari igitegwa kizwi cane mukuryosha inrya igatuma uronka n' akayabagu uriko urafungura.

Ibigori vyinshi Biri ahantu hamwe , Ivyo bigori bikabonekako bavyanikiye , Kugira bivemwo amazi canke vyume hakaba hariho n'abantu bariko baravyanikira.

Igiterwa citwa ipwaro ,izo pwaro zikaba ziziritse nkuko boba bariko barazigurisha bakaba bazigurisha zitandukanye, ikaba ifise amababi ameze neza

Umuntu ari mu murima munini cane, umurima w'ikawa, akaba yambaye ikoti y'ubururu n'inkofero, akaba ariko aragosora iyo kawa kugirango ashobore gukurako amababi.

Ipera zibiri, imwe irakasemwo kubiri, iyindi ntikase iriko utubabi tubiri, iyo pera ikaba itarasha neza, ikaba isa n'icatsi.

Abantu benshi bariko barasuzuma umurima w'ibigori, abo bantu bakaba bambaye imipira isa n'inkofero zisa, mu gusuzuma ivyo bigori bakaba bariko barabitera imiti canke bashiramwo ifumbire.

Umugore yambaye umupira w'icatsi n'igitambara cirabura ku mutwe n'igitenge, akaba afise ifumbire mu ntoki iri muka base, iyo fumbire akaba ariko ayishira mu biterwa vyiwe.

Icamwa ciza cane citwa ivoka, ivoka ikaba iryoshe cane iyo voka hakaba hariho iyo bakase ifise urubuto runini ikaba ishaka gusa n'umuhondo indani.

Ibijumbu bisa neza cane biboneka ko bivuye mu murima vuba kubera ukuntu bisa. Biratandukanye, bimwe ni birebire, ibindi ni bigufi. Bikaba biri mu kintu kimeze nk'igiseke cera.

Igitegwa gisa n'umwumbati bahejeje gusoroma haracariko n'utwondo dukeyi akaba arimyumbati myiza cane ivyibushe ibonekako yitaweho cane.

Igitoki gitewee mu murima ico gitoki gikaba carize gifatikijwe n'igiti nyuma yaho hakaba hari umurima w'ibigori hakaba hari n'inzu yubazwe mu vyundo.

Ibigori vyinshi bisa n'umuhondo bimanitse ahantu, ivyo bigori bikabisa nk'ibigori boba bokeje akaba ari ibigori bboneka ko biryoshe cane akaba ari n'ibigori bisa neza cane.

Amagi menshi cane kandi meza , azwi nk'amagi y'amutoyi atondetse neza ahejejwe gutunganywa bibonekako ayo magi bagire bayagurishe.

Icamwa citwa umucungwe, bikaba biboneka ko ari imicungwe ikiri ku giti, iyo micungwe ikaba yeze neza, ikaba isa uko ikwiye ihetse.

Abagabo babiri n' abagore babiri bariko bararima mumurima bakoresheje amasuka afise ibikwi bire bire inyuma yaho hakaba hari igiti c'igitoki kire kire n' umusozi mure mure cane.

Ibiraya vyinshi biteye ku murongo bikaba vyerekana ko umurima wabagariwe neza kandi witabwaho . Uwo murima bikaba biboneka ko woba urimwo ifumbire , ivyo bikaba ari vyiza ku gukura kw’ibiraya .

Abagore babiri bariko bararima mu murima, bakaba bariko barakoresha amasuka. Umwe muri abo bagore, akaba asa nk'uwumengo arahetse umwana, amuhekesheje igitenge.

Itomati nyinshi zimwe zisa nk'izeze izindi zisa n'izitarera , zikaba ziri ku giti kiriko amababi asa n'ayumye .Ico giti kikaba kiri mu murima.

Umugore yikoreye umufuko afise akanyamuneza mu maso inyuma yiwe hakaba hari umurima warimwe bisa nkuko boba bariko barasoroma muruwo murima.

Igiterwa citwa indimu biboneka ko kikiri ku giti kuko turabona n'amashami ariko biraboneka ko ceze ko hageze ko gisoromwa.

Umugore afise umufuko k'umutwe , biboneka ko ar'umugore afise akanyamuneza , bakaba bari mu murima bikaba biboneka ko bari mu gikorwa co gusoroma.

Umugabo ari mu murima w'ibigori umurima ubonekako ivyo bigori vyeze hagezeko bisoromwa; uwo muntu akaba yariko yifotoreza murivyo bigori.

Umurima usa neza cane uteye neza cane uboneka ko witabwaho ,hagati yivyo bintu biteye hakaba harimwo isashe y'irabura, ishobora kuba irinda ubwatsi bubi bwomera muruwo murima, inyuma hakaba hari ibiti birebire cane.

Umugabo yicaye, biboneka ko yoba ariko arabagarira ivyo biterwa, cangwa yoba arik' aravomera amazi mur'ivyo biterwa, canke yoba ariko araraba ko ivyo biti biriko birakura neza.

Umurima w'itomati munini harimwo itomati zihiye n'izidahiye, hakaba harimwo umuntu hagati ariko arasoroma itomati, azishira mu gaseke.

Ikirundo kinini c'ibiraya kiri mu nyubako y'imbaho. Ivyo biraya bikaba bishizwe hamwe kugira ngo bitabora, bikaba bishigikijwe n'inkingi z'ibiti z'imbaho.

igitegwa citwa poivro igitegwa c'icatsi kibonekako kimeze neza Kandi ko kiriko kirakura muga kikiri kugiti.

Ibigori vyinshi bashize ahantu hamwe mu buryo bwo kwanika no kubika ibigori vyinshi mu kigega. Kugira ngo ivyo bigori bishobore kuma bikaba vyumisha n’umuyaga.

Ibiharage vyinshi bitandukanye biri mu bwoko butandukanye harimwo ibiharage bitukura, ibiharage vyera, ibiharage vy'irabura n'ibiharage vy'umuhondo bikaba biboneka ko vyari biriko biratorwa.

Umugore yambaye igitenge yambaye n'igitambara ku mutwe kirekire cane akaba ahetse umwana akaba ariko aratora igiterwa kimeze nki biharage kuruhande hakaba hari imodoka ihagaze y'irabura.

Imifuko myinshi yera irimwo ibiharage hakaba hari abantu babiri bariko baritegereza uwo mwimbu w' ibiharage akaba ar'umwimbu ushimishije mwinshi cane.

Ikaranga nyinshi zitandukanye ziriko ziragurishwa inyuma hazitekeye neza hakaba hariho n' izindi ziri muga sahani ako gasahani akaba ari agasahani k'icuma.

Ibigori biri mu gaseke. Ibigori bisa neza cane, bifise utubuto dufise amabara abiri. Utubuto dufise ibara ry’umuhondo, n’utubuto dufise ibara ryera.

Umurima mutoyi uteyemwo ibiharage, ivyo b'iharage bikaba bigitangura kwera hakaba hagitangura kwera udushami twayo, Utwo dushami tukaba dusa n'icatsi.

Ikirundo c'ibiharage vyishi vy'irabura bitize neza biriko biratorerwa mu giseke kugirango bitegurwe guteka canke ku bikwa iruhande hakaba hari igiseke gikozwe mu biti .

Umurima w'umuceri usa neza cane uteye neza ku murongo bikaba biboneka ko ari umuceri uri mu ntangiriro yo gukura umuceri ukaba uri mu murima wuzuyemwo amazi, amazi akaba akenewe kugira uwo muceri uzokure neza.

Ikaranga zisa neza cane zifise ahabara atukura. Izo karanga zikaba zikiri zibisi muga zikaba ziryoshe cane, iyo zikaranzwe zirimwo umunyu.

Ishurwe ryiza cane riri ku giti caryo. Iryo shurwe rikaba rikikujwe n'utubabi dusa nk'udukingiye umutima w'iryo shurwe. Iryo shurwe ikaba riri mw'ibara ry'icatsi.

Ikibuga kinini cane kiboneka ko ari ikibuga bakiniramwo umupira, hakaba hari abagabo babiri muri ico kibuga bariko barakubita ibintu bimeze nk'ivyatsi vyumye, bakaba bariko babikubitisha imbaho.

Umurima munini cane uteyemwo ibigori, ivyo bigori bikaboneka ko vyitabwaho kuko ntivyumye biravomegwa ivyo bigori bikaba bitarera neza.

Igiterwa citwa ibigazi kenshi bagikura ku biti birebire cane. Ico giterwa bagakunda kugikoramwo amavuta menshi batekesha, amavuta bita amamesa.

Umurima munini cane w'ingano zitarera, zigisa n'icatsi ziriko utubuto twinshi ariko zigikomeye ku biti vyazo.

Ikirundo kinini c'amasaka yamaze kwimburwa bashize ahantu kugira ngo yome neza ayo masaka bakaba batayashira hasi bashira ahantu hejuru kugira ngo ayo masaka ntiyononekare ayashiz bashize hasi ashobora kubora.

Abagore benshi cane bafise akanyamuneza kenshi harimwo n'abariko baravyina bakaba bari ahantu bashize ibisigazwa vy'ivyimbuwe bakaba bariko barabikura ahantu babijana ahandi.

Umurima munini w’amababi y’icatsi kibisi bikaba bikura vuba mu gihe c’imvura , ubwatsi bufise akamaro gakomeye mukugaburira inka no kongera umusaruro w’amata n’inyama.

Ibiharage vyishi cane ibiharage bifise amabara atandukanye harimwo ivyera hagaca habako irangi ryirabura hejuru ivyo biharagi akaba ari ibiharage bisa neza cane kandi biryoshe.

Umurima munini cane uteyemwo amashugwe, bikaboneka ko ayo mashugwe yabuze imvura. Ayo mashugwe akaba yarumye, ataruma bikaboneka ko yari amashugwe asa neza cane.

Infungurwa zitwa ibiharage , ivyo biharage bikaba biri mu mifuko myinshii , ivyo biharage bikaba bitukura akaba ari infungurwa zizwi zikundwa cane akaba ari n’infungurwa umurundi wese arya buri musi .

Utubuto twatanguye kumera udushurwe tureture twera bukaba bukoreshwa mu mfungurwa zitandukanye kugira ngo yongere uburyohe mu mfungurwa canke intunga mubiri.

Ibiharage bitatu bitandukanye amabara, harimwo ic'icatsi, ic'umuhondo, n'igishaka gusa n'ubururu, tukaba tumenyereye ico citwa icatsi bita igiharage c'icatsi.

Umurima w'ibiharage vyumye, ivyo biharage bikaba vyatumye n'amababi yaragurutse, hakaba hageze ko ivyo biharage birandurwa, bikamanikwa canke bigakubitwa kugira ngo bakore ibihimanye.

Umugore afise akamwenga mu maso yambaye igitenge n'umupira wirabura n'igitambara mu mutwe cirabura, ariko aragusora igitegwa ku rutaro gisa n'ingano canke intete.

Umwimbu munini w'ingano zimwe zikaba ziri hasi izo ngano zikaba zisa neza cane akaba ari umwimbu ushimishijwe zimwe zikaba zitekewe neza ziteguwe kugurishwa izindi zikaba ziri hasi.

Abagore babiri bambaye ibitenge bishaka gusa birimwo ibara ritukura, bakaba bariko barakubita ibintu vyumye, biri hasi. Ico gikorwa kikaba gikorwa kenshi hari izuba.

Imifuko myinshi cane yera irimwo ivyimburwa vyinshi biboneka nk'ibigori canke ingano hagati hakaba harimwo abantu bariko baraganira .

Umurima munini cane urimwo ibitegwa bitandukanye hakaba harimwo igitegwa cibigori ivyo bigori bikaba biriko birera neza hejuru hakaba hariko utubuto dutukura.

Abantu babiri harimwo umugabo n'umugore, iruhande hakaba hari imifuko myinshi yera, bikaba biboneka ko boba bari bahejeje gusoroma igiterwa gisa n'ingano, bakaba bariko barakigosora.

Umurima munini cane w'amashurwe, afise amabara abiri harimwo ibara ry'icatsi n'ibara ryera . Inyuma y'umurima hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi kandi birebire cane.

Umurima murini cane wo amashurwe harimwo amashurwe atandukanyi amabara harimwo amashurwe yera harimwo n'irindi ishurwe ry'umuhondo hagati harimwo akantu kirabura.

Umugore yirabura yambaye umupira wera, n'igitenge, n'igitambaro kumutwe, akaba ariko aragosora inyuma yiwe hakaba hariho ishamba rito.

Ikintu cubatswe mu mbaho cera, hakaba hariko amashugwe menshi asa n'icatsi, ayo mashugwe akaba arayo gushariza ico kintu, bakaba bagiteretse hasi.

Abagore benshi bari mu murima w'ibigori bamwe muri bo biraboneka ko bafise akamwemwe bariko baramwenyura bakaba bariko baratora bakoresheje ubutaro ibintu bimeze nk'uru canke ubushaza vyobo vyari bimaze kwandikwa.

Ibiharage vyinshi bitandukanye harimwo ivyera ivyirabura nibifise amabara avanze hakaba harimwo ubushaza butandukanye hakaba harimwo n' inkore.

Igiterwa kizwi cane ko bagikuramwo amavuta, ico giterwa kikaba gifise amashugwe y'umuhondo, kikaba carahindutse kubera gukura cane. Umutwe ukaba warahindutse ukirabura ukaba usa nk'uwaguye kubera kuremerwa.

Umurima munini cane uteyemwo igiterwa ico giterwa kikaba gisa nk'ibiharage bitoto, bikaba bitondetse k'umurongo neza, kuri ico giterwa hakaba hatanguye kuzako amashurwe yera biboneka ko kiriko kirera.

Umurima munini cane w'amasaka ayo masaka akaba ageze kwimburwa akaba hariko amababi yayo asa neza cane bikaboneka ko uwo murima wafashwe neza wavomewe kugihe wagiyemwo ifumbire rikwiye

Umufuko ufunguye uriko urasuka ingano bikerekana ko yoba ari umwimbu uhejeje gu soromwa canke wateguwe ibubafu hariho udushamitwe ingano zumye tugaragara neza.

Hagaragara umukenyezi yonamya arikakora igikorwa co gusuka ibintu bimeze nk'ibiguri akuye mu kanu gatoya abisuka mu ndobo nini bikagaragara nk'igikorwa co gupima.

Ikaranga nziza cane zikiri ku mizi yazo bikaba biboneka ko zoba zari zihejeje gusoromwa, zikaba zitandukanye kubunini, zimwe zigasa nki izikunze gato, izindi zikaba zikiri zitoya.

Abagore benshi bashajije, bambaye ibitenge. Umu mama umwe mutoyi yicaye imbere yabo hakaba hariho ibiseke, hakaba hariho n'ibase irimwo ibiharage.

Ikaranga nziza cane zisa nkizikaraze zikaba ziri mu gasahani nakone keza kariko utuntu twudushurwe, ako gasahani kakaba gasa n'ubururu.

Ahantu haboneka ko ari kumacuniro babagira ibitungwa bitandukanye, hakaba hariho umuyangayanga yambaye ishati yera, ariko arabaga impene.

Inka nziza cane zivyibushe zifise amahembe maremare asongoye izonka bakaba bazita inyambo nyishi zikaba zishaka kw'irabura zikaba ziryamye hasi.

Amagi menshi cane bita amagi ya mutoyi, atondetse ku murongo neza cane bikaboneka ko aya magi yoba yaragiye kugurishwa.

Umugabo ari hagati y'ingurube nyinshi zitandukanye, izo ngurube zikaba ziba mu nzu yubatswe n'imbaho, iyo nzu ikaba isakawe n'amabati, umugabo akaba yariko agaburira izo ngurube.

Impene nziza cane ifise amabara meza iri mu buraro bwayo bwubatswe n'imbaho, hasi hakaba hari ubwatsi bushashe, harimwo ubwatsi bwumye n'ubwatsi butotahaye iyo mpene ikaba yariko irarisha.

Ingurube nini cane ifise amabara atandukanye, harimwo ibara ry'irabura n'iryera hakaba hari icana cayo kuruhande hakaba hari umuntu ariko ayikorako.

Inkokokazi ivyibushe cane ikaba ibundikiriye amagi ahantu hari ubwatsi bwumye. Ayo magi ikaba iyabundikiriye kugirango hazovemwo imiswi.

Ahantu hanini cane hari inkoko nyinshi, nyinshi ikaba ikiri imiswi iriko irakura, hagati hakaba harimwo ibintu vyera bifasha izo nkoko kugira ngo bazigaburire canke bazihe amazi.

Impene itangaje cane ifise amabara atandukanye, ifisemwo ibara ryirabura n'ibara ryera, ikaba ifise uduhembe duto cane, ikaba iboneka ko yoba ari impene yo mw'ishamba.

Abagabo babiri n'impene imwe ifise amabara menshi, iyo mpene ikaba iba mu buraro bwubatswe n'imbaho, uburaro bwubatswe neza cane.

Abantu benshi harimwo n'abazungu , abo bantu bakaba bariko barasuzuma igitungwa, abo bantu bikaba biboneka ko harimwo abaganga bibitungwa bakaba bariko barasuzuma ico gitungwa ko kitoba kirwaye.

Abaganga benshi batandukanye harimwo abagabo n'abagore, bakaba bariko barasuzuma ingurube izo ngurube zikaba zera ziri mu buraro bw'ubatswe n'imbaho.

Abantu batatu barimwo abagabo babiri n'umugore umwe, bakaba bambaye amakoti y'ubururu bariko baravura imbwa zikiri zito cane zitwa utubunda.

Ingurube zitanu zisa. Zikaba ziboneka ko zoba ziriko ziranywa amazi. Izo ngurube zikaba ziri munzu yubakishijwe n'amatafari. Ikaba ifise uruzitiro rw'imbaho.

Ingurube nyinshi zera zisa neza kuruhande hakaba hari inzu zibiri zubakishijwe n' amatafari zigasakagwa n' amategura hakaba hari igiti kuruhande.

Umuntu n'ingurube nini cane, umuntu akaba aboneka nk'umuganga w'ico gitungwa akaba yariko aragusuzuma yongera anakigavurira. Iruhande hari akazu k'imbaho kabamwo iyo ngurube.

Udukwavu twiza cane tuvyibushe dufise amabara yera. Akaba ari udukwavu tune dufise amatwi maremare, tukagira n'amaso atukuye cane.

Ingurube zitanu zikaba zifise amabara atandukanye hakaba harimwo ibara iryirabura murizo ngurube hakaba harimwo izikuze n' izindi ziboneka ko zikiri zito.

Ingurube zitatu zifise ibara ryera izo ngurube zikaba zivyibushe zikaba ziri mu buraro bwayo bwubatswe n'imbaho ico gitungwa kikaba kizwi nki gitungwa kitagira isuku igitungwa cama gisa nabi.

Abasore babiri, umwe muribo afise inkoni yuriye ku ruzitiro hejuru, hakaba hari n'inka nyinshi cane nziza. Urwo ruzitiro rukaba rukozwe mu vyuma.

Udukwavu twinshi turi muri kiraro, hakaba hari umuntu yambaye umupira utukura n’ishapo yirabura, akaba ariko aragaburira utwo dukwavu biciye mu madirisha ari kuri ico kiraro.

Inka nziza cane yirabura inyuma yiyo nka hakaba hari umuntu yicaye impande y'uburaro bwiyonka inyuma hakaba hari ikintu kinini cane babikamwo amazi.

Inkoko nyinshi z'amabara atandukanye, ziri mu nyubako isa nk’iyubakishijwe amatafari, hakaba hariho n’ikindi kintu cubakishijwe imbaho biboneka ko ari co zoba zigaburirwamo.

Umugore ariko aragaburira inkoko nyinshi cane, izo nkoko zikaba zisa nk'inkoko za kijambere, hagati yizo nkoko hakaba harimwo ibintu vyera, bifasha izo nkoko kunywa amazi canke gufunguriramwo.

Abagabo benshi bambaye ibintu vy'ubururu, bakaba bambaye n'udufukamunwa bambaye n'ikintu gifuka umushatsi, bikaboneka ko boba bariko barabaga umuntu yoba agwaye ingwara runaka.

Umuswi w'inkoko uboneka ko umaze imisi mike, ukaba ufise amabara yera n'amaguru y'umuhondo, hakaba hari ikintu cera gifasha kugaburira canke guha amazi iyo miswi.

ingurube imwe nini cane; irikumwe nivyana vyayo, ivyana vyinshi. lvyo vyana bikaba vyariko bironka kuri nyina wazo.

Inkoko nini cane ivyibushe cane inkoko yitwa isake ifise amabara atandukanye harimwo ibara iryumuhondo n'ibara ry'iryirabura iyo nkoko ikaba ihagaze kubusitani bw'ivyatsi.

Abantu benshi bambaye imipira yera isa bagiye gushengerera ahantu hatungiwe inka nziza cane zifise amabara atandukanye harimwo izirabura ni zera zikaba ziri mu buraro bwubatswe n'ibiti.

Abagabo babiri hamwe n'impene imwe :umwe murabo bagabo yambaye ibintu bisa n'ubururu bisa nkuko umengo ariko aravura iyo mpene, ariko arayitera igishinge .

Agakwavu kaboneka ko kavyibushe kera iruhande hariho ikintu cera nacone gifasha mukugaburira iyo nkwavu.

Ahantu hanini cane, haboneka ko hadandarizwa ibitungwa bitandukanye ,hakaba hariho umuyagayanga ariko aratunganya neza, igitungwa c'impene.

Inkoko nyinshi cane zororewe ahantu hamwe nyinshi akaba ari inkokokazi zikaba ziboneka ko zorowe neza, hagati hakaba harimwo ibintu vyera bifasha izo nkoko gufungura canke kunywa amazi.

Amagi menshi aharugwa mu bihumbi vy'amagi, akaba atondetse ku murongo neza, akaba ari umwimbu ushimishije, aya magi akaba ateguye kugurishwa.

Ingurube zisa neza cane zirimwo izifise amabara atandukanye ibara rishaka gusa n'iryera ikaba ifise n'ibara ry'irabura. Zikaba ziryamye ahantu hato cane hegeranye hubatswe n'imbaho.

Inka ifise amabara atandukanye harimwo ibara ry'irabura, n'iryera iyo nka ikaba ifise akantu kumugongo gasa n'ubururu ivyo kenshi bigakoreshwa n'abaganga bibitungwa kugirango berekane Inka yahawe umuti cangwe yatandukanijwe n'izindi kubera igwaye.

Inkoko nyinshi cane zisa neza zivyibushe, akaba ari inkoko zita amagi. Izo nkoko zikaba zororewe mu buraro bwiza bwubatswe neza, hagati hakaba hari ibintu bitukura, bifasha izo nkoko gufungura no kunwa amazi.

Abagabo babiri n' inka iryamye hasi, bakaba bariko barabaga iyo nka hakaba hariho umwe afashe iyo nka kugire ntiyinyiganze uwundi yambaye ishati yirabura akaba ariko arabaga iyo nka.

Abagabo babiri bariko barabaga inka nini cane, iyo nka ikaba yabagoye bagaca bashiramwo inguvu mu kuyibuza ko yinyiganza, hakaba hariho umwe ayifashe nuwundi ariko arayibaga.

Inkoko nyinshi zibara ryagahama zisa nizikuze gato izo nkoko zimeze nkizororerwa mu buryo bwa kijambere inyuma haragaragara uruhome rwinyubako zirimwo kandi hariho nindobo hagati zashizweho kugira izo nkoko zishobore kurirako canke kunwa.

Hariho umukenyezi gahagaze hagati mu nyubako uwu umukenyezi akikujwa n'ikirundo kinini c'inkoko ziri hasi uwu mukenyezi asa n'uburiko araha izo nkoko imfungurwa akuye mu ndoo yera afise mu mabokohri neho izindi ndobo zera zishizwe hasi hagati y'izo nkoko kugira zishobore kurya canke kunyu.

Inzu iri hagati y'ibiti vyishi iyonzu ikaba isa nk'inzu yoba yororerwamwo ibitungwa ivyo bitungwa bikaba ari nk'inka canke ingurube cangwa impene.

Inka ifise amahembe manini cane kandi maremare, iyo nka ikaba ifise amabara abiri, ibara ryera, n'ibara ryirabura, ikaba iherereye ahantu umengo ni mu murima, umurima urimwo ibiti vyinshi urimwo n'ubwatsi butotahaye.

Inkende nziza cane biboneka ko iri mw'ishamba rinini, iyo nkende ikaba ifise amabara abiri atandukanye, ibara ryirabura n'irindi bara rishaka gusa nk'inzahabu.

Inyoni zibiri zifise amabara meza cane, amabara atukura zikagira n'amababa y'ubururu. Izo nyoni zikaba zifise umunwa usongoye uraba hasi, zikaba ziri kw'ishami ry'igiti.

Akanyoni gatoyi cane gashaka kugira iforuma nk'iyumuswi w'inkoko, ako kanyoni kakaba gafise amabara y'irabura n'umunwa usongoye w'umuhondo n'amaso atukura, kakaba gafise n'amaguru atukura, kakaba kari kwishami ry'giti.

Inyoni nini cane yirabura iyo nyoni ifise amaguru maremare cane ikagira n'umunwa muremure cane ikaba yari mu mazi yagiye kunwa amazi kuri ayo mazi hejuru hakaba haramezeko utwatsi.

Inyamaswa zibiri ziri mu mazi, ayo mazi akaba ari menshi arimwo n'utwatsi twamezeko hejuru twinshi. Iyo nyamaswa ikaba iboneka umutwe gusa, ikaba ifise amahembe abiri usongoye cane.

Inyoni zishika kuri ndwi zitandukanye amabara , zine zikaba ziri ku mugozi hejuru , uwo mugozi uboneka ko woba ari umugozi w’umuyagankuba , izindi zitatu zikaba ziriko zigurukira ku ruhande.

Akanyoni gatoyi gafise amabara meza gafise amabara yera harimwo n' ayirabura kakaba gafise amaso yirabura cane n' umunwa wirabura.

Inkende iriko yurira ku giti, iyo nkende ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo ibara ryirabura, ariryo riganje cane n'ibara ry'umuhondo.

Inkende ikiri ntoya ifise amabara atandukanye harimwo ibara ry'irabura, ikaba yicaye kw'ishami ry'igiti.

Inyoni yirabura cane iri mw'ishamba, ikaba ihagaze kw'ishami ry'igiti, ikaba ifise amaso arimwo umuhondo n'ukwirabura gukeyi, hejuru y'umutwe ikaba ifise ubwoya busongoye.

Igiti ciza cane gifise amashami meza cane harimwo n'inyoni iriko ifise ibara ry'umuhondo, iruhande yaho hakaba hari inzu inyoni zubatsemwo zibamwo.

Akanyoni kirabura gasa n' umuswi w' inkoko kakaba gafise amabara atatu atandukanye harimwo ibara ritukura kumaguru, umunwa w' umuhondo n' amaso atukura .

Inyoni zifise izosi zire zire izo nyoni bakaba bazita imisambi k'umumutwe zikaba zifise ubwoya busa n' umuhondo bushinze iyo misambi ikaba ihagaze mu mazi.

Igikoko gikaze cane gifise amabara atatu atandukanye, kikaba gifise amatwi maremare, ico gikoko kikaba gikunda kuba ahantu hashushe cane cangwa ahantu mu bugaragwa.

Akanyoni gatoyi cane gafise amabara menshi kandi meza cane, gafise amaguru y'umuhondo n'amaso yirabura. Ako kanyoni kakaba gahagaze kw'ishami ry'igiti.

Inyoni nyishi zisa zigendera mukagwi, zifise izosi ndende ryirabura zikaba zifise n' amabara arimwo ibara ryirabura hakaba harimwo n' ibara ryera.

Akanyoni gatoya cane, gafise amabara meza cane, amabara yera, y'umuhondo n'umunwa wirabura, kakaba gafise n'amaso yera n'ayirabura, kakaba gahagaze kw'ishami ry'igiti.

Akanyoni gatoyi cane, gafise amabara atandukanye, hejuru y'umutwe kakaba kirabura n'amaso akaba yirabura, ako kanyoni kakaba gahagaze kw'ishami ry'igiti.

Inyoni iri mw'ishamba ifise amabara atandukanye ikaba ifise umunwa muremure w'irabura n'amaso y'irabura cane iyo nyoni ikaba ihagaze kw'ishami ry'igiti.

Akanyoni gafise amabara meza, ibara ry'umuhondo ni ry'irabura, ikaba riri kw'ishami ry'igiti, inyoni ikaba ifise n'amaso y'irabura n'umunwa w'irabura.

Inyoni iri kugiti iyo nyoni ikaba ifise amabara abiri benshi bakaba bayizi kw'izina ry'igisiga inyoni kenshi igenda iratera induru nyinshi mu kirere.

Agakoko kariko karagendagenda mw'ishamba ako gakoko gafise amabara atandukanye harimwo ibara ryera n'iryirabura kakaba gafise umurizo uriko ubwoya bwinshi bwera.

Akanyoni gatoyi kirabura gashaka kugira iforoma nkiy' umuswi w'inkoko, kakaba gafise amaguru atukura n'umunwa usongoye w'umuhondo. Kakaba kariko kagendera ku busitani bw'ivyatsi.

Ibikoko vyo mwishamba bita impongo bikaba ari ibikoko bifise amabara aba atandukanye harimwo ibara ryirabura hamwe nibara ryera kimwe murivyo bikoko kikaba gifise ihembe rirerire cane rimwe ikindi kikaba gisa nigifise ihembe ricitse.

Inyoni nini cane, ifise amabara atandukanye kandi meza, iyo nyoni ikaba ifise umunwa muremure kandi ukomeye, iyo nyoni ikaba iriko ireremba hejuru y'amazi.

Ingurube nziza cane ivyibushe, iboneka neza kubera ibara ifise. Iyo ngurube ikaba iri ahantu mu vyondo vyinshi, ikaba iriko iratoragura ivyo irya muri ivyo vyondo.

Inyoni nziza cane ifise amabara atandukanye, ku mutwe ikaba ishaka gusa nk'umuhondo. Iyo nyoni ikaba ihagaze ku busitani bw'ubwatsi butandukanye harimwo ubwatsi bwumye n'ubwatsi butotahaye.

Imvubu nini cane, imvubu ikaba yasamye. Mu kanwa k'iyo mvubu tugashobora kubona amenyo abiri maremare asongoye cane n'ayandi abiri ari hagati, ari hasi.

Inyoni iri kugiti isa nk'inyoni yitwa inuma, iyo numa ikaba ifise amababa atandukanye harimwo n'ibara ryera iyo numa akaba ari nziza cane.

Inkende iryamye hasi k'utwatsi, ikaba iruhutse canke iriko yitegereza ikintu runaka. Inkende ikaba y'irabura, ikaba ifise n'amaso y'irabura.

Inyoni nini cane yitwa igihungarema. Iyo nyoni ikaba ihagaze mubusitani bw'ivyatsi ; ifise amabara atandukanye ikaba, ifise amaso atukura harimwo n'ibara ry'irabura ritoya cane.

Inyoni nziza cane, izwi nk'inyoni yitwa inuma, ifise amabara atandukanye. Ifise amabara yirabura amaja k'umurizo, ikaba ifise n'umunwa ushaka gutukura.

Umuryango w'inkende wicaye ku mashami y'igiti mwishamba, izo nkende ziratandukanye harimwo izikuze n'akana gatoya, ako kana kakaba kari impande ya nyina.

Ibikoko bibiri , kimwe kiboneka ko kiriko kirahiga ikindi ico gikoko kikaba cagifashe kiriko kirakirya . Ico gikoko kikaba gisa nk'imbwa yo mw'ishamba.

Igitegwa gifise amababi y'icatsi kurico gitegwa hejuru hakaba hariko inzoka ifise amabara atandukanye harimwo iryicatsi ,iryubururu nayera.

Inkende zibiri zisa ziri ku giti zikaba zifise amabara yirabura n'iyumuhondo bikaba biboneka ko imwe yarisinvye iyindi.

Inyoni ifise amabara abiri , ibara ry'irabura n'ibara ryera ikaba ifise umunwa ukomeye usongoye wirabura, ico gikoko bakaba bakunda kucita igisiga.

Akanyoni gatoyi keza cane. Gafise amabara meza. Ibara ryera, n'ibara ry'umuhondo, n'umunwa muremure usongoye wirabura. Kakaba gafise amaso yera akongera akirabura, kakaba kari kw'ishami ry'igiti.

Imbwebwe ifise amabara meza cane, ikaba ifise amatwi ashinze, ikaba ifise amabara atandukanye. Iyo mbwebwe ikaba yicaye hagati mu vyatsi, ivyo vyatsi harimwo n'amashugwe.

Akanyoni keza cane gafise amabara atandukanye harimwo ibara ryirabura, iry’ubururu, niryicatsi kakaba gahagaze kwishami ririko amashurwe meza atukura.

Inyoni nziza cane ifise amabara atandukanye ihagaze kugiti hejuru. Ikaba ifise amabara yirabura n'ibara ryera ikaba ifise umunwa muremure wirabura.

Igikoko gifise amabara abiri ibara ryera ni ryirabura, ico gikoko kikaba gifise umurizo muremure uza imbere, ico gikoko kikaba gihagaze mu bwatsi bwinshi bwumye.

Akanyoni gatoya gafise amabara atandukanye hariwo ibara ryera nibara ryirabura kaba gafise amaso yirabura ako kanyoni kakaba gahagaze muvyondo.

umuserebanyi munini cane. Umuserebanyi ukaba uzwi nk'umuserebanyi wihindura amabara ,ugeze kukintu c'icatsi uca ucika icatsi, ugeze kukintu c'ubururu ucucika ubururu.

Inyoni zibiri zisa nk'inkware zifise amabara meza amaso yazo ni mato kandi arirabura, ziri hagati muvyatsi n' amababi biboneka ko yoba ari kumusozi.

Akanyoni keza bita inuma kari kugiti gafise amabara menshi kakaba gafise n'amaso matoyi yirabura.

Agakoko ko mw'ishamba gafise ibara ryikigina , n'ibara ryera ako gakoko gafise umurizo uriko ubgoya bginshi ako gakoko kakaba kiruka cane ku biti kariko kararondera imbuto kubera arizo karya .

Akanyoni keza cane kari kugiti gafise amabara atandukanye, harimwo ibara ry'umuhondo ariryo riganje hakabamwo n'ibara ry'irabura.

Inyoni ifise amabarabiri ibaragirabura n'ibara ry'umuhondo ikaba ifise umutwe wirabura ikaba ifise n'umubiri usa n'umuhondo, ariko ku mubaba akaba hariko n'ibaragirabura.

Intare y'ingore iriko iritwaza umwana wayo muto mu kanwa iyo ntare esa ni yoiriko irunguruza umwana wayo imukura ahantu imushira handi bikerekana ingene inyamaswa zikingira abana bato.

Mw'ishamba, iryo shamba rikaba ririko riragenderamwo imbwa, imbwa yo mw'ishamba, akaba ari ahantu hari ivyatsi vyumye, izuba rikaba risa nk'iryariko rirarenga.

Akanyoni gatoyi cane kari ku giti gafise amabara menshi kandi meza harimwo ibara ry'ubururu , ry' umuhondo , n'ibara ryirabura . Rikaba rifise umunwa muremure wirabura.

Inyoni yitwa inuma ,n'inyuma yayo hakaba hariyo izindi numa nyinshi ziriko ziratoragura. Iyo numa ikaba ifis'ibara ry'ubururu noku mababa yayo hakaba hariko ibara ryirabura.

Inkende nziza cane ifise amabara atandukanye, harimwo n'ibara ry'umuhondo, ikaba ari inkende iri ku giti isa nk'iyiriko yitegereza ikintu, ikaba yuriye ku giti hejuru.

Inyoni nziza cane ifise amabara menshi atandukanye, harimwo amabara arenga atatu, harimwo ibara ry'ubururu, ryirabura, ibara ritukura ku munwa, ikaba ari inyoni yari ku giti.